toophphiyaa luxettay tana sheneyiyoo ogiyaappe issoy la luxettaa luxxiidi luxiidi issi gaalla nu ayfiyaan hagee hagaa giidi tuma gidiyaaba luxi erokko coo giidi shohayiidi ekelee hagaa giis ekelee hagaa giis aybee nuyoo?

Ta ishawu tawu wolaytta yettan kaha garssaa bochchiyara hano siya Toophphee wolayttee nuna dichchidaare nu ayyee nu gitte dammottan deree diyoree surppeelliyan care diyoree pundduniyan dembbay diyoree la lo"eessikka!

Ta de'uwaan tana keehippe keehppe yiilloyi uttido toophphee telekoomee haggaazay kawoy ayfenne akirssa tanara i tana bessido palay la tawu odoppite a.

Nabbabuwabaa ta qoppa ekkiyode issi saynttistte diyagee hagaadan yaagiis. Laa malaaleesikka! Nabbabiya asi ee gin ba diido layttan sha'u de'ota de'ees yaagees. Nabbaboy hagaadan malaaliyaba.

Doozati immiyo go''ay payddin wuriyaaba gidenna keehippe malaletaas. Tuma dumma dumma miyoobatussi maaddidi, dumma dumma irxxa carkkota demmanawukka maaddidi, hegaa bolla qanxxi melissi eettanawukka eta go''ettidi malaalokkona simma!

Gallassaappe issi gallan qammaappe heezzu saatiya paydaagan ta kaluwara ushshaa maxaa maxada mattotta yiyagawu xaace issoy komandduwa caamman tawu dulliyan ushshi aggennee.

Ta ishentto issi sohuwan ta inttena xomoosooshsha, ero yaakko xomoosanakkaa! Pooto daana giyogaa siyi ereetiishsha? Wolaytta sooddo ambbaa gul"an beettiya dumma dumma pootota denttiyogan puulayidi immiyagee beettees.

Kootta diyaagee kattaara kumi kumi kumidaagaa yawu asho keettaa oyqqa tamay badalaa meena niyo xiixxinta ootti agin tana mishshay ayfiyaara affuttay tawu.

Laa zino nu taassi isha diyaagaara muuze diyaagee teerenna eqquwan yenddeddidaagaa miidashin awu ubba sawo diyaagee eqqa niyo eessa illiluwadan odakka hega mala naa''antto ma!

Tayshentto Goday inttena keeha besso! zine la ta sinttan naa''u toho motoree issi qeeri kaamiya bollaara keehippe woxxi yiide dom''ettin tana ta shemppoy ta bolla deena dagamman hayqqaas.

Laa ayiba laa ayiba seeri bayinna biittan diiddi diyo issi gallaa laa ta issi mooro oottenan issi xaacee diyagee tawu sadabiya shayan menttiyaggin xoossay nebaa eres gayidda yaas. Laa ayiba seeri bayinna biittan diyo!.

Achcha harggiyaan barchchetideti? achchay inttena sakkidi keehippe un"ide? Epiti getettiya achchaa akkamo keettay inttena ashkketettaara hagaazzidi moyssiyaagee ha yiite gi naagees. Yaagees Epitii.

Hagaappe kaaliya wodetun biittee xekkan immetiya tammanne naa"antta kifiliya paaciya ekiya ishshtammaappe bolla kushiya eheena luxanchchati Yunbburshshiya gelennaagaa luxettaa moccona Naga Biraanu qonccissiddosona.

issi geela'o na'iyaa puulayyo maaddiyaa worqqaa maayada keehippe aleeqada be'anawu bessanawu giigada deriyaa yeemoyada beettiyaara asppalttiyaa ogiyaara kanttawus.